Paɣa ni bihi n bɔŋɔ paɣa maa nyɛla Gbanpiɛli ka o kpa ninkpari sabinli ka nyaɣa baaji ka yɛ liiga piɛlli ka di niŋ zaɣ sabinli bihi maa puuni yino nyɛla doo ka o zaŋ o nuhi ga taba ka bi piri namda ka laati woya nim ŋoori yirina

Salo n laɣam ʒɛ kuligi ni ŋɔ ka bi laɣam gbambihi anu zaŋ zali gbambili shɛli nyɛla zaɣ vakaɣali ka din kpalim maa nyɛ zaɣ nuɣso ka di zaa puuni ka zahama nyɛ din biɛni ka bi so yɛ neen piɛla ka so yɛ zaɣ dozim ka zoli bɛ ni nyaanga ka ŋarima ʒɛ bi gbuni

Gamo n niŋ ŋo paŋa nyɛla ŋun gbubi bia ʒi palli zuɣu ka yaahi o noli n kuhura ka doo nyɛ ŋun kuri o tooni ka yɛ liiga dozim ka moto do o luɣuli ni ka so zaŋ o foon n ŋmaariba bihi ayi nyɛla ban ʒɛ i nyaanga ka nyaɣi baaji nima ka kpukpali tihi ŋo yina dinni

Namda nim n yiliya ŋɔ namda nim maa nyɛla siɣim bushɛm zaɣ vakaɣali biɛni ka zaɣ dozim biɛni ka zaɣ tankpaɣu bɛ dinni ka zaɣ piɛlli biɛni

Salo n laɣam ʒi palli zuɣu ŋɔ mɔri n di bi nyaangi pɔ tihi n ʒɛya ŋɔ zɔli n bɛ bi nyaangi ŋɔ paɣaba anahi nyɛla ban kpabi bihi bi nyaanga ka yino nyɛ ŋun gbubi kpalaŋ o nuuni ka yino gbubi katalɛm o nuuni